Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm ku ɖe sola panel ŋu le exɔ aɖe tame ke eme eve tsi atsitre eye ame ene nɔ anyi anyinɔƒe hafi le edɔ wɔm le ame e ame hatsotso yawo mea. Ame wɔme ene woɖo edɔwɔkuku gakpo kukuɖeka si ke amadede yelo le eŋu.

Tu tugbedze etɔ̃ kple ɖekadze ɖeka aɖe yi ke tugbedze eve wonɔ anyi ɖe esɔ dzi ke ɖeka ɖekadzea le e esɔ ɖe asi aɖo le esɔ ƒe kawo ɖe asi eye wohe zɔzɔm kpli edo tsalewɔtɛ eye tugbedzea ɖe mamletɔ le megbe lne sɔ la.

Ŋutsu eve aɖewo yi ke dɔ wɔm ku ɖe gakpowo aɖe ŋu. Yi ke fia be gakpodɔwɔlawo wonye. Wodo dɔwɔwuwo dzɔkpleta eye wotsɔ gakuku ɖɔ. Ame ɖeka bɔbɔ nɔ anyi hele dɔ wɔm le gakpo ŋu kea me vevelia le adzɔge hele atsitre hele dɔ bubu wɔm le afi ma.

Ameha aɖewo le kuteƒe eye amekukuɖaka hã wokɔ da ɖe wo dome afi ma ke ŋutsu ɖeka dze klo ɖe afɔ ɖeka dzi hele nyɔnu aɖe ƒe ŋgɔgbe.ɛ

Dzidzɔ tɔxe aɖe nɔ mo na ɖeviawo dometɔ ɖeka eyime ke wonɔ anyi ɖe seƒoƒo aɖe gbɔ ke ame tsitsi aɖe hã nɔ anyi ɖe wo gbɔ ke ɖevi vevelia si nye ŋutsuvi si ke nɔ anyi ɖe ame tsitsa ƒe nuɖusikpadzia ele blanui alo dzidzɔkpɔkpɔ aɖeke me le mo na ya o.

Ame gbɔsusu me aɖe sike wo katã nye awusatɔwo, eɖewo tsatsitre ɖe woƒe gbedoxɔ nu eye eɖewo ɖiɖi va anyigba si kea fi yi ke wopak eŋu woame eve ɖo.

Ɖekadzɛ kple tugbedzɛ ene atɔ́ ɖewo lafi dze ɖom ameɖeka bɔbɔ sike nye ŋutsu eye nyɔnu ɖeka nɔnyi ɖe eƒe axadzi eye ŋutsu ɖeka ha nɔnyi ɖe zikpi me ɖeka le megbedome nowo sike dó awu yibɔ

Dɔwɔhati eve aɖewo, wo edɔ wɔm ku ɖe gakpo ɖe ŋu. Eye wo katã, woame eveawo katã wodo awu ɖeka, awu amadede ɖeka. Etsɔ kuku hã amadede ɖeka de. Le woƒe megbe dome ɖaa, dɔwɔvi etɔ̃lia tsatsitre eye hele wo kpɔm ɖo ɖa ɖaa.

aƒetɔviaɖe yike sola panel wɔm eye esiãwo ɖe ŋdɔkutsu gbe, le egbɔ batriaɖewo le egbɔ ye eƒe megbea exɔɖewo leafima

Aƒetɔ vi aɖe ko eƒe asi ɖeka da ɖe agbale yi kea me aɖe le ekɔ do ɖe egbɔ eye asia veveli si ke nye ɖusitɔ ekoe do ɖe yame. Le eƒe megbea Ameri Amerikatɔwo ƒe flaga le megbe nɛ. Ke le megbe le ɖusi kpadzia aƒetɔvi aɖe hã tsiatre ɖe afima helbe nu ɖe ve me eye wode asi megbe.

Tugbedze aɖe si ke ɖɔ fiakuku ɖe ta hele alɔgbɔnukom le eƒe megbea, ŋutsu aɖe lé mɔƒonu ɖe asi si ke ewɔ abe gbeƒa ɖem wole ene eye tugbedze bubu hã wo nunana bubu aɖe kɔm ne yehã le emegbe le fi ma.

amehatsotsoɖewoe dó gba le ɖasi hele zɔzɔm le egbe me eyina ɖe atiaɖe te wóbla wóƒagbawo eye ɖewo kplɛ ɖe dzimegbe eɖewo léwó ɖe asi

Ɖeviwo tsi etsi kum le tɔsisi me eye woamene wo dometɔ ɖeka ɖo kuku. Ame ɖeka ƒe tɔkpo alo tsɛsi yi ke wòkɔ va tsia ku ge amadede blɔ le eŋu.

sukuviaɖewo yike le wóƒe sukuwuwo me eye wó ŋusɔsrɔ tɔxeaɖewo wɔm wóle nyɔŋuaɖewo le eme kple ŋutsuviaɖewo hɔ̃ le eme, wóko nanewo kɔɖe atukpa yiwo me eye amadedeo ke le wó sia wó dzedzem

Amidzraƒe si aɖe yi ke teƒe mɔto mɔto mɔdodoto. Ame dzo eŋu yiwo ke le eŋu yiwo ke le afi ma wo katã fia. Agbadɔ yi ke te wo le hã agbadɔ ebi afi aɖɖ fia nɛ. Xexeame katã yɔ kpe dzidzɔ.

Ame hatsotso aɖe yike ele awu yibɔ kple kuku dzi me ke amea ɖewo le awu aŋtsiɖiɖi dama me ke wo le e enuŋɔŋlɔwo ɖe asi ehe e e ezɔzɔm eɖewo eʋli dom eɖewo ezɔzɔm ekɔkɔ yi mee.

Wo exɔ aɖe kakam si ke atsi siwo katã wokɔ gbe xɔe, wokaka wo katã ɖe anyigba eye le eƒe akpa ɖe gome nu ɖe le afi ma abe letrisity ka ene si ke woƒo nyuie kɔ da ɖi. Ke exɔ ƒe gli aɖewo ga li kokoko, aɖewo megbã aɖe.

Nuɖuɖu votavota ɖewo wokɔ ɖe agba me. Le agba mea, abladzotɔtoe le afi ma, salad hã le afi ma, macaroni hã le afi ma, wakye li eye le akpa ɖe gomea wokɔ kokloziɖaɖa da ɖi le. Wakyea dzia woku atadi kɔ ɖe edzi.

Dɔwɔla wɔme eve aɖe yi ke le fi egli ɖom eye ame ɖeka edo awu yi ke le blɔ eɖo kuku alo gakuku yi ke dɔwɔlawo ɖo na. Etso asiwui hedo eye woko ekpea ɖeka kɔ da ɖe mɔta yike wo wɔ dzi.

Ame hatsotso aɖewo le ŋu aɖe me le gbe me eye le ŋua ƒe ŋgɔgbe ɖaa, atiglinyi gã aɖe li ke megbe hã atiglinyia bubu do eye wozɔ̃ gbɔna va wo gbɔ. Wole ŋua me henɔ er atiglinyi ke le ŋgɔgbea kpɔm ɖaa.

Modzkafefeɖeƒe aɖe si ke ɖevi aɖe kple nyɔnuvi aɖe yi ke do awu dzi wo le enu kom eye ŋutsu etɔ̃ dze ŋgɔ wo le atsitre le wo ŋgɔ. Ŋutsua ɖeka eko eŋu dzi kɔ ble ta hele gbalego ɖe asi.

Ɖevi etɔ̃ kple wo dzilawo tsatsitre ɖe mɔto, dzila ɖeka lé bagi woame eve ɖe asi eye ɖeka lé ɖeka ko ɖe asi. Ɖevi etɔ̃awo le wo dome na dzila eveawo eye le woƒe axadzia, eŋu sike dama egbemumu ele woƒe axadzi.

Amewo wo le lãmesefefe wɔm eye wo katã wodo awu ɖeka tɔŋgbi. Ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe zikpui dzi le etoa godo henɔ wo kpɔm ɖoɖa ke ame ame yawo ke lãmsefefea wɔma wo dometɔ ɖeka do afɔkpa dzi.

Dɔwɔla ɖewo le atsitre eye wodo gakuku. Wodo dɔwɔwu ɖeka sɔŋ tsɔwu ame ɖeka yi ke etɔ le dzẽe, ame kpɔtɔewo tɔ le abe aŋgbadama ene.

Akɔɖuwo, aŋtsiwo, e atɔtɔ kple enuɖuɖu votavota ɖewo woɖo wo ɖe tɔxɔ hele dzadzram. Ke le wo domea nyɔnuvi eve tsi atsitre ɖe afi ma.

Edzo fia agbadɔ aɖe si ke le agbadɔ tea eŋuwo eye le axa dziwo hã ewo nɔ afi ma, edzo efia eŋu yawo nɔ afi ma, edzo ya fia eŋuwo hã eye le agabdɔ ƒe ŋgɔgbe mɔdodo to afi ma va yi le emɔ… ƒe akpa kemɛ dzia ame aɖewoe nɔ afi ma

Ɖeviwo le sukuxɔme eye yevuvi aɖe le wo dome. Yevuvia wɔ asi abe gbe dom wo le ɖa ene ke ɖeviawo ƒe susu katã ku ɖe yevua nu.

Nyɔnu etɔ̃ aɖe le atsitre eye wo dometɔ ɖeka le ɖevi ɖe abɔ ke le woƒe axdzi ŋutsu aɖe le awu ʋi me. le woƒe ŋgɔa ŋutsu kple nyɔnu ɖeka aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ nu eye wo le nu ŋlɔm.

Aƒenɔvi aɖe nye yia le da ta ɖe ata dzi eye kɔ eƒe asi ekɔ da ɖe kusi eve dzi, le kusiawo mea tomantos kple nububu aɖewo le afima. Le emegbe atikutsetse vovovowoe le.

Afɔkpa nyakpɔ tɔxe aɖewo wofɔ ɖo asie eye woɖoe ɖe wo nɔewo me ɖeka ɖeka tso anyigba ŋu va do ɖe dziƒo. Enu vovovowo alo amadede vovovowo wotsɔ kɔ wɔ afɔkpa ya woe. Eɖewo, woza dzonuwo, eɖewo, woŋlɔ enyi.

Ɖevia le fefefem kple eƒe fefefenuwo. Eƒe fefefenuwo wɔe abe keteke gã ɖe ene si ke amewo le alo nutatawo wo le axawo dzi nɛ ezɔzɔm eye ɖevia ŋtɔ le anyimlɔƒe hafi le enu siawo wɔm. enukoko gã aɖe le emo nɛ.

Yevuwo le kuteƒe eye amekuku ɖaka le wo gbɔ. Ame ɖeka dze klo ɖe eƒe klo ɖeka dzi le ame yiwo ke nɔ anyi ɖe eƒe ŋgɔ.

Nyɔnu aɖewo va tsikuƒe eye le woƒe megbe etsi ŋu alo eŋu le fi ma eye nyɔnu aɖeka etsia kum tso nugo ɖeka me ehe kɔkɔm ɖe eƒe gagba me eye ame yi ke le etsia kuma medo awu o ke ekɔ avɔ kɔ gbe akɔ.

Ɖevi ene sike wo ɖunu vɔ, ameɖeka ble ta eye nukokui sɔŋŋ yɔ mo nɛ ɖevi etɔ̃, ame nenelia ƒe mo me dzedzem o eƒe ta ƒe akpa aɖe koe dzedze. Ni ni yike woɖu hã ekui suɛsuɛsuɛwo kpɔtɔ ɖe agbayike wole ɖe asime.

Letricity dɔwɔlawo eve aɖe si ke le enugo dzi aɖe me wo dɔwɔm ku ɖe lectricity ŋu eye wayakawo gbɔdzɔ ɖe wpogbɔ kple nu bubu gewo le fi ma.

amedzro dzeƒe xɔ exɔ nyuiaɖe me sike zikpi bɔboewo le zikpi etɔ̃ ƒoxlã ekplɔ̃ yi aɖe eye atiaɖe kple e enuyike ane dzokaɖi le zikpia ɖeka ƒa xadzi eye fotowo le gliaŋu fuu

Ameɖee ko wɔyaka kple emɔɖaŋu dɔ aɖe kɔ kɔ ɖe zikpui dzi kple nuyike woyɔna be sola panel eye wo le kɔmpita ɖe asi edzikpɔm eye wo le eƒe axadzi gomea alo megbea enudzadzra aɖe wodzra wo wofɔ ɖo kplɔe ɖe kplɔ dzi.

Ame aɖewo ke le gaxɔme eye ame ɖeka gaxɔmenɔla enu kplɔm. Polisi aɖewo zɔ yina. Woto egbɔdzi egbɔ go dzi yina. Ke le exɔ bubu me hã, ame bubu gaxɔmenɔla ɖeka aɖe le afi ma.

Ame hatsotso yi ke ƒe gbɔsusu nye wome enyi wo katã wolé alɔ eye wolé alɔ do ɖe dzi eƒo xlã sola paneli, le sola paneli nyi ke dzi wodea ɖoa, wokɔ kpe aɖewo kɔ da ɖe edzi kple susu be woanɛ kpekpe aɖe.

Aƒenɔ asitsala aɖe yike enukokoe sɔŋ yɔ mo nɛ. Enɔ anyi ɖe eƒe asigba yike nye avɔ gba wòtsɔ ɖo asie la dome eye wòmlɔ anyi ɖe avɔwo dzi. Avɔwo li votavota, kɔla vovovowoe le wo si.

Yevuviwo le sukuxɔ me le woƒe titsa gbɔ. Ɖevi suetɔ si ke nye ŋutsuvi le fefe fem kple nugui viwo yi ke le wo gbɔ afi ma ke titsa enɔ nu bubu fiam nyɔnuvi bubu si ke le eƒe axadzi.